Abana baatini bataru, mutwela wabowa litsune wa'ambile shitabo, ipikhipikhi ili khundulo yimikhile

Kametsi kamakali, khakhandu Khali mu ranji imbesemu ni iya nabunyaasi khakwiyemu, kametsi kano kabonekhele utuyori blue blue

I'shombekhe shimiliyu shegolofa bashiwakha irangi i'waanga, compound babowakho bibyuma nga lumako lulikamo ni busaala ni bumuli shatayi ligulu lyabonekheleye

Mushirimba mulimo ibyombekhe tsindulo tsombi ni tsi motookha tsa parkingile khutsi'ndulo, ni pikipiki ni umbrella iya yellow, waliwo babandu balikhukholewo business khungaki ligulu lyabonekheleye

Shimuli shimiliyu shilimo iranji ya yellow ni bubundu ubundi bwayimikha bulikho bumali ni bwa yellow khungakyi, itsukhi i'khupamburukha khutsa khu kwakho isusune mu bunulu bwesi irambisa khukhola bubushi

Imbako ni kwaranga, imbako yino yamaliye yabonekhele nga iyama khulima, umundu ama okirambisa khulima, babilekhele mukunda, kwaranga isi bawamba waliwo shindu sha blue

Muchewa mulimo bunyaasi, bunyaasi bukali bulikho bumuli, bubonekha bulayi, mulimo binywinywi bibili, binywinywi bino byaleya chiminwa chabyo bili muranji imali

Shishalani shinaba shilange ori she'kamasanyalaze waliwo umundu ushirambisa ali khutereza luwuzi anabe bibindu byewe

Bibyombekhe kamabaati kamabesemu, compound mulimo bunyaasi ni bisaala, khungakyi likulu lyabonekhele ilikho ni lifumbi

Atsye bwelabule, kametsi kamakali, babandu bemikhilemo bali bataru mutwela waanikhile kimikhono mungachi baambile chimilobo balikholoba tsi'ngeni

Umukaangi wakwarile inanga iwanga ye bakaangi kumukhono warelekho i'glove wasudile kakhuma khesi apimisa balwaye ni mask wasudile naye mungoono.